Aaho sohuwaan cora asati ziiriyaan ziiriyaan issippe shiiqqidi eqqi uttidoosona. eti de'iyoo sohuwaankka adussa mata meray de'iyoo puutee beettees. shin hageeti eqqida asati issippe shiiqaagee ay mala maayuwaa maayi uttidonaa.

Aahonne addussa a goddaykka ciishshaa meray de'iyoban tiyeti uttida keettaa giddon cora sharaa kunttaaleti issippe dooreti beettoosona. Qassi heezzu naati issippe shiiqqidi hokkidi kunttaaliya tookkidi de'oosona eti tookkidi de'iyo kunttaaliya meray ay male?

Ziqqinne xoqqu giidasan maata meray diyo adussa puuteti puulattidaageeti beettoosona. Ha sohuwankka qassi xoqqu giidi birataappe oosettida adussa sohoy woykko oge beettes. Ha ogiya woykko ha sohuwa sunttay ayibaa geetetti?

Aahonne addussa yetta miishshatuppe issuwa gidida kibbordiyaa giyooge beettees. A bollankka dumma dumma yettaa puulayanaw maaddiya buqurati de'iyooga. I ay mala meray de'i assi?

Aahonne injjetida sohuwan shiiqi uttida asati beettoosona. Etuppe sintta baggaara saluwa meray de'iyoobaa bollan uttida naa"u siineti beettoosona. Ha shiiqi uttida asatu qooday woqqee?

Cora wolayitta wogaa maayuwa mayida asati issippe shiiqidi eqqidosona. Etuppekka guyye baggaara cora mittaa puuteti de'oosona. Eti qassi xoqqu ootti oyiqqidobay I ayibee?

aaho maatan puulatti uttida sohuwa ha sohuwankka cora attumanne maccanaati issippe shiiqi eqqi uttidosona. etikka issi banddira xoqqu ootti oiqqi uttidosona. ha shiiqida attumanne macca naati maayiro maayoi aibaa qoncciis.

aaho maatan puulatti uttida dembban qassi lo"iya dussapuuteti de'iyo sohuwan diriibadan giigida sohuwan mattaa woommiyo buqurai beettees. ha buquraassi bolla bagga meray ay malee?

aaho ciishshatuuninne dumma dumma xomppetun puulatti uttida sohoy sa'aykka maata meray de'iyo curqqan hiixetti uttiis ha keettaa goday aymala meray de'iyoogee

aahunne a dussa kaame ogee dumma dumma puutetu keehi puulatti uttiis a miyyiyankka cora dumma dumma asati issippe shiiqidi eqqi uttidosona. haasatu miyyiyankka issi kaamiya eqqa uttaasu ha kaameessi merai aymalee?

aaho dumma dummaban puulatti uttida sohuwaana. he sohuwankka qassi dumma dumma maata merai de7iyo puuteti maataappe oosettida keettainne dumma dumma zannaaqawu maaddiya buqurati beettoosona. he sohuwankka issi yalaganai uttiis. i ba aifiyan wottidoogee i aibee?

aaho keetta giddon dumma dumma buqirati beettoosona hegeetuppe arakabootee siinee siiniyaa wottiyo qassi sukku boi beettees gidoppe attishin ha siinetussi meray ay malee?

aahonne adussa zo77o merai de7iyo sohuwaa. ha sohuwankka issi yalaga na7a misilee beettees. ikka maayidoi bootta maayuwaa. ha misiliyaa bollan woikko ha sohuwan beettiya xuufee woigi yaagee?

adussanne aaho ogiyan cora asati beettoosona ha ogiyankka qassi issi macca na'iya eqqada ba oottido kushiyaappe merettida buquraa oyqqara eqqaasu ha buquraassi sintta baggan diya xuufe woygii

aaho kaamiya ogiyaappe miyye baggaara qorqqoruwan direttira adussa dirssai beettees ha dirssaappe garssa baggaara qassi gita shuchchaappe oosettida keettai de'ees ha keettaa goday malkkee aybe

aaho maataaninne dumma dumma adussa puute tuuni pulatti uttida sohuwaa he sohuwankka guyye baggaara dumma dumma keettati beettoosona ha oiddu maccanaati qassi dembban eqqidi ay oottiiddi de'iyoona

aaho sohuwan cora attuma asati issippe shiiqidi beetoosona. etappe guye bagaara cora asati eqqidosona. eti eqqidageeti ay oottiyoonaa?

Aahonne adussa kaamiya ogee naa"awu puuttetni shaaketti uttis. Ha ogiyappe miyye baggaara cora aattumanne macca asati yaanne haa hemettiiddi doosona. Issi kaamiya issi sohuwappe harasaa asaa yaanne haanne yuushshayidda sinttaara hemettayidda de'awusu. Ha kaameeppe guyye baggaara diya qeeri kaamee meray ay malee?

aahunne adussa sohoy sharan hiixetti uttiis ha shara bollankka qassi dumma dumma berataappe oosettida buqurati uttidosona ha buqurati aybaw aybaw maaddiyoona

aahunne maatameeran puulatti uttida dembban cora attumanne macca naati issippe shiiqqidi eqqi uttidosona. etikka ufaittiiddi haa simmidi eqqidosona. eti qassi xoqqu oottido oyqqido banddiryi aibaa banddirai?

Adussa kaamee ogee de'iyo sohuwaa ha sohuwankka dumma dumma keettatinne dumma dumma maata meray diyo puuteti beettoosona shin ha keettatu qorqqoruwaa malkkee ay malee

aaho sohuwan issi yelaga na'ay karetta shuraabee maayidaagee eqqiis ikka de'iyoosay dumma dumma buquratun kumidaagaa ha sohoy aybaa oottiyo sohoy

Aahonne injjetida sohuwan dumma dumma puulaa naagiyo buquray uttiis. Ikka de'iyoy injjetida sohuwaaninne giigi uttida sohuwana. Sinttaara de'iya buquray aybaa maaddi?

misiliyaa oduwaara qonccissiya heregaa giddon cora ammanuwaa sati issippe shiiqqidi beettuusona. etikka bantta ziiriyan ziiriyan eqqidi bantta godaa galatiidi doosona eti ha saatin bonchchidi de'iyo baalay aybee?

qammida sa'an issi kiittaa giddon cora asati issippe shiiqidi eqqi uttidosona. ha sohuwankka naa'u asati de'ibaa bollan bantta cenggurssaa xoqqu oottiya buquraawiqqidi eqqi uttidosona shin ha sa'aa eqqida asati bantta kushiyaa xoqqu oottidi aibaa oottidi?

aaho ogiyaa miyyan issi gitanne keehi puulatti uttida keettai beettiis. a godaikka bootta merai de'iyo mera maayi uttiis. ha sohuwan qassi dumma dumma puuteti beettoosona. ha keettaassi qorqqoroi ai male?

melida maataa maayi uttida xoqqu giida sohuwaa ha sohuwaappe qassi ziqqi giidasan keettai beettees ha keettaappe guyye baggaara adussa maata meraiddiyoppe utee de'ees ha keettaa sinttan issi adussa waraqatay de'ees ha waraqataa bollan xaafettida xuufee woygiyaagee

Cora asati keehi lo''iya dembban issippe shiiqidi keehi ufayttidi de'oosona. Sinttan qassi oyddu asati beettoosona. Etikka wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi uttidosona. Ha asatu giddon issi maccaara ushachcha baggaara issi banddiraa tookka uttaasu. Ha banddiray aybaa qonccissiyaagee?

a dussanne aaho maxaafay keehi puulatti uttiis. assi bolla baggaara naa'u banddirati doosona. hegeekka toophphiyaa banddiraanne toossa dere deretettaa dalgga manttiyaa banddira garssa baggaara xaafettida xuufee wolaittattuwaa luxiyo maxaafaa chashantta kifiliyaa yaagees ha maxaafau qassi ay mala merai de'ii?

Aaho puulatti uttida adussa goshshay goyettidi uttiis. A miyyeekka adussa maata meray de'iyo puutetuuni maayi uttiis. Qassi dereekka a miyyiyan de'ees. Gido shin ha goshshaa giddon de'iya naa'u yelaga naati issippe eqqi ay oottiyoona?

ahonne lo'iya sohuwan puulati uttida naati beetoosona. he naati miiziyo wodoruwan miiziyo ouqqi uttidosona. issoy eta goddon aybaa ootiidi de'ii?

aahonne adussa dumma dumma sohuwan eqqida naa'u naati banddiraa oyqqi uttidosona. eti oyqqi uttido bandiray aybaa bandiree?

aahunne puulatti uttida yerissuwaa waraqataa bollan issi yalaganay beettees ha erissuwaa waraqataa bollankka dumma dumma xuufe beettees hageetu giddon woikkuwaa xuufetu giddon a sunttay woygiyaageede

aahunne maatan puulatti uttido sohuwan heezzu deeshshati beettoosona. etuppe issinneessi qooruwan modaroi de'ees. heezzaikka issippe shiiqi uttidosona etu giddon naa"aassi karetta malkkee de7ees. issinneessi ayba meray de'ii?

aaho dembbay cora attumanne macca naatun kumi uttiis ha dembbaykka qassi dumma dummaa dussa mittatun puulatti uttiis ha cora naati bootta maayuwaa maayadaageeti issippe shiiqidi haibaa uttiidi de'iyona

aaho goshshan dumma dumma maata merai diyo puuteti bantta ziiriya naagidi toketti uttidosona etuppekka guyye baggaara dumma dumma dussa maata meray diyo puuteti beettoosona etikka keehi puulatti uttidaageeta shin ha puuteti toketti uttido goshshaa biittaa meray ay malee

aaho ogee cora asaaninne dumma dumma kaametun kumi uttiis ha ogiyaappe miiyya baggaara cora asati shiiqi uttidosona ha shiiqida asay issippe shiiqidi aybaa oottiiddi de'iyoona

addussanne aaho maatamerai diyo puutetun puulatti uttida sohuwaa a miyyiyankka dumma dumma daretinne maata misatiya puuteti beettoosona. ha sohuwan issi keettiyaa beettawusu he keetteessi godai ai male?